Wannan na nufin wata hanya ce ta gargajiya ta tsarkake hancin koko wanda aka fi amfani da shi a cikin ƙaramin samar da koko. Ga wani taƙaitaccen bayani tsari na farko tattarawa, ana tattara hancen koko daga bishiya, na biyu cire hanta nana cire hancan koko daga cikin hancan na uku ƙiƙiran tari ana sanya hancin a cikin tsari yawanci tare da ganyen ayaba ko wasu kayan don riƙe zafi da danshi, na huɗu tsarkakewa, tana da kwayoyin cuta na hallita kan hantan suna tsarkake sukari, suna haɓaka ɗanɗano da kuma ƙamshi. Wannan tsari yawanci yana ɗaukan kwanaki biyu ne zuwa biyar na biyar, bushewa ana bushe hantan da aka tsarkake don cire tsarin danshi. Amfanin sa na farko cigaban ɗanɗano, tsarin tsarkakewa, yana taimakawa a wajen haɓaka ɗanɗanon koko da kuma ƙamshi, na biyu sauƙi wajen aiwatar wa hanyan koko, hanyan hancin koko, hanya ce me sauƙi da ƙaramin farashi don tsarkake hantan koko na uku dace da ƙaramin ƙungiya wannan hanya tana da kyau da masu samar da koko, ƙaramin ƙungiya ƙalubale kulawa da inganci tsarin tsaftacewan a iya zama mara daidaito wanda ke shafan ingancin hancan koko, hanyan koko hanyan hancan koko wani muhimmin ɓangare ne na samar da koko na gargajiya musamman a yammacin Afurika inda koko ke zama babban amfanin gona.

'Ya'yan kokoo suna da matuƙar muhimmanci acikin tsarin samar da koko kuma suna nau’uka daban-daban, wannan yana nufin suna da halaye da siffa maa daban-daban wanda ke shafar ingancin koko da ake samu daga garesu. halayen koko na farko siffa da girma kos ɗin koko suna da tsayi misalin ziraa’i sha-biyar zuwa talaatin, sannan kuma suna da faɗi shi ma kamar zira’i bakwai zuwa goma. Na biyu launi, kos ɗin yakan kasance kore rawaya ko kuma ja gwargwadon girma da iri. Na uku filayen kofsa yana da santsi tare da ƙananan ƙashin bayan sa maasu launin kore. Tsarin layin waje na kofsa wanda sirara ne da sauƙin tsagewa sannan kuma itaace ko guntun dake kewaye da wake mai daɗi da kuma ci. Itaace guntun dake kewaye da wake mai daɗi da kuma ci wanda yake da wuya da kuma katako, ana cusa wake kwakin koko ana cusa wake ishirin zuwa arba’in acikin kwandon shara ana jera su a jere. Na biyu abu mai daɗi mai danƙo da kuma kewayen wake ana amfaani da shi wajen yin cakuleti da abubuwa maa su daɗi na ci

‘ya’yan coco ko kuma waken coco suna da matuƙar amfani a cikin abinci da kuma lafiyar jiki ga wasu ƙarin bayani na farko amfanin lafiya ‘ya’yan coco suna ɗauke da wasu sinadari wanda ke taimakawa wajen rage hawan jini da inganta lafiyar zuciya haka nan suna da sinadarai masu inganta yanayin tunani da rage damuwa na biyu hanyoyin amfani ana iya amfani da ‘ya’yan coco a cikin kayan zaƙi kamar cakuleti ƙanƙara mai sanyi haka nan ana iya amfani da su a cikin kayan abinci kamar su cincin da kuma kek na uku samar da cakuleti tsarin samar da cakuleti yana farawa ne daga coco bayan an fitar da su da aka yi musu aikin bushewa ana niƙa su don samun garin coco daga nan kuma ana iya samun man coco na huɗu siyayya da ajiya lokacin siyar coco yana da matuƙar muhimmanci kuma yana da kyau ka kula da ingancin su a ajiye su a guri mai sanyi kuma bushashshen waje don kiyaye ingancin su na tsawon lokaci har zuwa sanda za a yi amfani da su

Itacen koko. Itace ne me matuƙar mahinmanci a fannin samar da koko ga wasu ƙarin bayani dangane da itacen koko, na farko jin daɗi da yanayi itacen koko yana buƙatan yanayi mai zafi da danshi dan ya girma yanda ya kamata, yana yawan girma a cikin dazuzzuka, inda zafin jiki ke tsakani zira’i ishirin zuwa talatin. Na biyu zamar firayuwa itacen koko na iya rayuwa har zuwa shekaru ɗari amma yana fara bayar da amfanin gona daga shekara uku zuwa biyar bayan an shuka shi, na uku kayan amfani itacen koko wanda ke ɗauke da kayan koko suna fitowa daga jikin itacen ana fitar da ‘ya’yan ne daga jikin fod yan koko, sannan ana yi musu aikin busarwa kafin a sarrafa su zuwa koko me yawa ko kuma garin koko. Na huɗu amfanin kasuwanci itacen koko yana da matuƙar amfani, a haka nan yana da mahinmanci da al’ummomi da ke noma saboda yana samar da kuɗaɗen shiga da aikin yi a cikin ƙasa. Na hanyoyin noma ana shuka itacen koko a cikin tsirrai masu yawa domin yana buƙatar kariya daga hasken rana kai tsaye ana shuka shi a cikin ruwa mai yawa kuma yana buƙatan kulawa sosai daga cututtuka da kwari.

Wannan shago na ƴaƴan itatuwa ne, shago ne na sayar da sabbin ƴaƴan itatuwa akasari tare da wasu kayayyaki da suka shafe su kamar kayan lambu, ruwan kayan itatuwa da ƴaƴan itatuwa masu bushewa. Ga wasu mahimman abubuwa da zaka iyya samu a cikin shago na ƴaƴan ’ ittatuwa na yau da kullum. Kayayyaki sabbin ƴaƴan itatuwa na lokaci misali ayaba, mangwaro. Na biyu ƴaƴan itatuwa na musamman ko kuma na waje misali abarba ko kuma berries. An uku sabbin kayan lambu misali gayen lemu ƙaras da tumatur. Na huɗu ruwan ƴaƴan itatuwa. Na biyar ƴaƴan itatuwa masu bushewa kamar misalign gyaɗa da kuma kwakwa. Ayyuka tsarorin kwandon kwandon itatuwa da tsararraki dan lokuta na musamman. Ayyukan isarda ƴaƴan itatuwa ga gidaje, ofisoshi ko kuma turaka. Barin ruwan ƴaƴan itauwa ko kuma wurare, shawara kan zaɓan ƴaƴan itutuwa ko kuma wurare, shawara kan zaɓar ƴaƴan itatuwa domin adanawa. Amfaninsu samun sauki da sabbin kayan lambu babban zaɓi na kayan itatuwa kayan lambu domin zaɓen. Damar goyon bayan manoma da kasuwanci na gida. shawarar ƙwararru kan zaɓan da abinci mai gina jiki, ana iya samun waɗannan shagunan na kayan itatuwa a najeriya Kaman mangwaro, lemu, gwanda da kuma kankana a cikin manya manyan shaguna da muke dasu domin saidawa Kaman misali legas shago na sha biyu a mile ko kuma babban shagon kayan itatuwa dake jahar filato ko kuma babban shagon da ake saida kayan itattuwa dake garki kasuwan garki dake Abuja.

garin fulawa gari ne da aka samar da shi ta hanyar nau’in amfani da surfaffen ƙwayan alkama ana amfani da shi wajen sauya nau’ikan abinci daban daban ana amfani da suga ko sinadari masu zaƙi ko kuma gishiri ya danganta da zaɓin da mutum yake so ana soya cincin mai laushi da mai tauri ana soya cincin ƙanana wato ƙuliƙuli ana soya cincin mai faɗi wanda ake mata ɓuli a tsakiya sannan ana zuba mata ƙoyi da kwakwa da riɗi da madara domin ƙara masa daɗi da kuma ɗanɗano ana amfani da irin wannan cincin ɗin ne a wajen taron bukin aure ko kuma na haihuwa domin burge baƙin da suka halarta ana soya cincin mai nama da kayan miya a tsakiya domin haɗa shayi mai madara ana amfani da shi a wajen karin kumallo a wasu gidajen fulawa ko kuma garin alkama tana da sinadarin gina jiki da kuma sinadarin daidaita jini da rage maiƙo mai cutarwa ana amfani da shi sosai a nigeria

Wannan tsari ne na musamman wanda yake bayani dangane da lokacin da iri yake soma fasa daga cikin ƙasa zuwa saman ƙasa. Wannan tsari yana faruwa ne lokacin da iri ya samu yanayi masu kyau, kaman ruwa, zafi, da iska. Ga matakan da za a bi don wannan tsari: Na farko zaɓi iri, ka zaɓi iri ingantacce, iri daga shahararun shuke-shuke. Na biyu shayarwa, ka shayar da iri da ruwa kafin ka shuka, don ya samu danshi da ake buƙata. Na uku yanayi, ka tabbatar cewa kana shuka a wuri mai zafi da hasken rana, wanda zai taimaka wajen hanzar fitowan iri. Na huɗu kula da danshi, ka tabbatar cewa ƙasa tana da danshi, amma ba mai yawa ba don kada iri yayi jiƙa da waya. Na biyar jiran lokaci, da zaran kayi shuka kajira makonni kaɗan har sai kaga sabin shukoki suna fitowa. Har wayau tsarin fitowan iri yana amfani da yanayi. Iri yana buƙatan zafi, da danshi, don fara girma, mafi yawancin iri suna buƙatan zafin jiki, tsakanin digiri ishirin zuwa talatin. Hasken rana, wasu irin suna buƙatan hasken rana kai tsaye, don su fara ƙoƙarin fitowa yayin da wasu kuma suke iya girma a cikin inuwa. Tsawon lokaci, lokacin da ake buƙata don fitowan iri yana iya bambamta daga iri zuwa iri, wasu irin suna iya fara girma a cikin kwanaki uku zuwa bakwai, yayın da wasu kuma za su iya ɗaukan makonni da yawa. s

Waɗannan ayaban da kuke gani, suna da matuƙar muhimmanci domin kuwa an tanade su ne domin shiga kasuwa domin sayarwa. Ga wasu ‘yan taƙaitattun bayanai domin gudanar da yin hakan. Na farko tsarin tanadi, yana da kyau a tabbatar ayaban suna cikin yanayi mai kyau kafin a kai su kasuwa. Wannan yana nufin duba su don ganin ko suna da launin zinariya lo laonin kore, wanda ke nuni da cewa suna da kyau. Na biyu kayan aiki, idan kana shirin kai ayabanka kasuwa, yana da kyau ka tanada kayan aiki, kamar kontena masu kyau da za su kare su daga lalacewa. Na uku hanyar sayarwa, ka yi la’akari da hanyoyin siyarwa, ka zayar da su a cikin a cikin kontena ko kuma a buɗe. haka nan ka yi tunanin farashin da za ka sanya don jawo hankilin masu saya. Na huɗu nuna amfani, idan akwai dama za ka iya nuna ma masu saya hanyoyi da za su yi amfani da ayaba a cikin abinci, kamar a soya shi ko kuma a dafa a ci da miya. Na biyar kula da abokan hulɗa, ka tabbatar ka kafa kyakkyawan hulɗal kasuwanci da abokan huldanka, domin wannan zai taimaka wajen samun ƙarin sayayya a nan gaba. Har-wa-yau ayaba tana da amfani sosai a cikin jikin ɗan Adam, suna ɗauke da sinadaran gina jikimasu kyau kamar su, maganin yunwa, ƙara lafiya, narkadda abinci. Wannan yana nuna cewa amfani ga lafiyar jiki da kuma bayar da kuzari.

Mata sunada hanyoyi da dama shirya abinci, wanda ya danganta da irrin abincin da suke so su dafa ga wasu matakai da za’a iyya bi domin shirya abinci. Na farko zaɓin sinadaran jirki suna zaɓin sina daran girki, suna zaɓan sinadaran daya dace da irrin abincin da suke so su dafa wannan na iyya haɗawa da kayan lambu, nama, kifi da kuma hatsi. Na biyu tsatace kayan abinci dan suna tsaftace dukkanin kayan abincin da zasuyi amfani dasu. Misali suna wanke kayan lambu da kyau suna kuma wanke nama da sauran kayayyaki. Na uku yin shirye shiryen abinci hakanan suna yanka kayyakin lambu kuma suna dafa wasu sinadaran kafin a fara aiki. Misali tafasa shinkafa a yain da ake so ayi dafa dika wanna yana taimakawa wajen sa aikin ya zama mai sauƙi. Na huɗu dafa abinci sannan suna fara dafawa bisa ga hanyoyin da suka zaɓa wannan na iyya zama a cikin tukunya ko acikin tanda ko akan wuta. Na biyar kammalawa da kuma ɗan ɗano a karshe suna duba ɗan ɗanon abincin dan tabbatar da cewa yayi kyau kafin a kawo shi teburin cin abinci. Harwa yau ana daidai ta tsari suna tsara yanda zasuyi mafani da lokaci da kuma kayan abincin dan samun ingattacen sakamako sannan kuma suna, kula da lafiya sunayin la’akari da lafiyar abinci, suna zaɓan sinadaran da suka dace da abinci mai kyau da kuma lafiya.

Yin amfani da nonon akuya a ƙauyukan Afirka domin karin kumallo, yana da matuƙar amfani. Nonon akuya, yana da ɗanɗano mai kyau, kuma yana ɗauke da sinadarai masu gina jiki. A ƙauyukan, ana iya amfani da nonon akuya wajen shirya abinci da dama. Misali, ana iya yin fura da nono wanda aka haɗa da gero da nonon akuya; ko kuma, ana iya yin alale wanda aka yi shi da wake, sannan a haɗa da nonon akuya; haka nan, ana iya amfani da nonon akuya a cikin haɗaɗɗun abinci, kamar miyar kuka, ko kuma miyar ganye. Wannan karin kumallon, yana da kyau sosai ga lafiyar jiki. Yana ba da kuzari, da kuma gina jiki mai kyau. Nonon akuya, yana da fa’idodi da dama, musamman a cikin karin-kumallo. Ga wasu ƙarin bayanai dangane da fa’idodinsu: Na farko, nonon akuya, yana ɗauke da sinadarai masu gina jiki, wanda ke taimakawa wajen ƙarfafa ƙasusuwa, da kuma wanda yake taimakawa wajen gina jiki, da gyaran gashi. Na biyu, ɗanɗano. Nonon akuya, yana da ɗanɗano mai kyau, wanda ke sa abinci ya zama mai daɗin ci. Ana iya yin amfani da shi, wajen yin fura da nono, ko kuma, a cikin abinci. Na uku, hanyoyin amfani. A ƙauyukan Afirka, ana amfani da nonon akuya wajen yin fura wanda aka haɗa da fulawa da nono, ko kuma a cikin haɗaɗɗun abinci na musamman. Fa’idodin lafiya. Nonon akuya yana taimakawa wajen inganta tsarin narkewan abinci.

Matakan da ake bi don sarrafa kwakwan-manja, sun haɗu kamar haka; na farko, tantancewa; wannan mataki yana da matuƙar mahimmanci don tabbatar da cewa an raba kwakwan daga sauran abubuwa kamar murfi da kuma datti, ana iya yin hakan ta hanyar amfani da raga ko kuma ta hanyar amfani da hannu. Na biyu, bushewa; bushewar ɗan kwakwa yana taimakawa wajen rage yawan ruwa wanda ke da matuƙar amfani wajen inganta ingancin man da za a fitar a jiki, ana iya bushewa a rana ko kuma acikin na’ura mai busharwa. Na uku, fasawa; fasa ɗan ƙwallon kwakwa yana buƙatar kayan aiki na musamman don fitar da ƙwayar mai. Wannan mataki yana da matuƙar mahimmanci don samun mai mai inganci. Na huɗu, rabawa; ana raba mai daga ƙwayar ƙashin kwakwa ta hanyar amfani da na’ura ko kuma ta hanyar amfani da hanyoyin gargajiya wanda zai iya zama da wahala, amma yana da matuƙar amfani. Na biyar, latsawa; wannan mataki yana buƙatar injin latsawa ko kuma injin expeller, wanda zai taimaka wajen fitar da mai daga ƙwayar kwakwa. Na shida, tsarkakewa; tsarkakewa yana da matuƙar mahimmanci don samun ingantaccen mai na ƙashin, wannan yana ɗauke da matakai kamar cire datti, ƙara sinadarai da kuma gyara launin mai.

Girbi yana nufin tattara ‘ya’ ‘yan’ ittatuwa ko amfanin gona daga gona, wannan yana nada matuƙar mahimmanci domin yana taimakawa wajen samun abinci da kuma samar da kuɗaɗen shiga. A yayin girbi yana da kyau ayi amfani da kayan aiki masu kyau, a kula da lafiyar amfanin gona da kuma tabbatar da cewa an adana su da kyau bayan an girbe su. Hakanan yana da kyau ayi girbi a lokacin da mafanin gona yakai matakin daya dace dan samun inganci mafi kyau. A yayin girbi akwai wasu mahimman abubuwa daya kamata a dunga kula dasu. Na farko tsarin girbi ayi la’akari da tsarin girbin daya dace da amfanin gonan, wasu amfanin gona suna buƙatan agirbe su da hannu, a yayinda wasu kuma za’a iyya girbe su da injina. Na biyu lafiyar amfanin gona kula da lafiyar amfanin gona ksfin ds kums bayan girbi, dubawa ko kwai cututtuka ko kwari da zasu iyya shafe ingancin gonan. Na uku rarraba mafanin gona idan kana da yawan amfanin gona yana da kyau ka rarraba su dan gujewa ɓata lokaci ko kuma lalacewa. Na huɗu hanyoyin adanawa yanada kyau a san hanyoyin adanawa da suka dace dako wani irrin amfanin gona domin su cigaba da kasan cewa sabo da kuma inganci mai kyau. Na biyar tattalin arziƙi kayi la’akari da kasuwan da kakeson saida amfanin gonar ka sanin farashin kasuwa zai taimaka wajen samun riba mai kyau.

Babban burin kowane manomi ne ya girbe amfanin gonansa, bayan ya gama shan wahala, a yayin da yake aikin noma. Wannan hoto da kuke gani yana nuni ne da yadda wani manomi, ya cire doyarsa ciki da farin ciki, kuma ya samu doya masu kyau da kuma inganci. Yanda aiki cire doya yana da matiƙar muhimmanci domun ingantaccen amfanin gona. Ga wasu matakai da za a bi don samun ingantaccen doya, na farko lokacin girbi, doya tana buƙatar a girbe ta, lokacin da ta kai girman da ya dace. Za ka iya dubawa ko doyan tana da launin zinariya, ko kuma ta yi taurin fata wanda ke nuni da cewa ta shirya. Na biyu kayan aiki, a yi amfani da kayan aiki kamar su guga ko kuma katako mai kaifi, don cire doyan daga ƙasa. Ka tabbatar kayan aikin suna da tsafta, domin gujewa cututtuka. Na uku hanyar cirewa, cire doya yana daga, yana buƙatar kulawa, a yi ƙaƙari kada ka tsaga doyan ko kuma ka lalata ta a yayin cirewa. Za ka iya haƙar ta a ƙasa da doyar kafin ka janye ta. Na huɗu ajiye doya, bayan k agama girbi ka ajiye doya a wuri mai sanyi da iska mai kyau kada ka ajiye a cikin ruwa ko kuma a cikin zafi, domin hakan na iya sa ta ta lalace. Har wayau bayan girbi ka duba ingancin doyan, ka tabbatar da ba ta da lahani ko kuma cututtuka kafin ka kai shi kasuwa ko kuma ka adana.

Burin kowane manoomi ne ya ga cewa lokaci yayi ya girbe amfaanin gonansa sannan ya tattarasu doomin kai su yanda ya dace doomin adanawa. Yin girbi da motsa amfaanin gona yana da matuƙar muhimmanci acikin aikin gona, ga wasu matakai da za a iya bi doomin yin aikin yanda ya dace, na farko shirya kayan aiki kafin a fara girbi a tabbatar da cewa an tanadi kayan aikin da suka dace kamar su guntun itaace da kuma kwantaina don adana amfaanin gona. Na biyu lokacin girbi, yin amfaani da lokacin da ya dace don girbe amfaanin gona misali lokacin da aka lokacin da shuka kammala girma kuma amfaanin gona ya kai matakin da ya dace kamar lokacin da ganye suka soma yin launin zinaariya kuma suka yi kyau soosai. Na uku hanyar girbi, yi amfaani da hanyoyin da suka dace wajen girbi misali lokacin girbin ayaba, a yi amfaani da kyanwa don yankeesu daga itaacen akula kada a lalataasu. Na huɗu adana amfaanin gona, bayan girbi a adana amfaanin gona acikin kwantaina maasu kyau da kuma wuri mai kyau, wannan yana taimakaawa wajen karesu daga lalacewa. Na biyar motsa amfaanin gona, lokacin da za a motsa amfaani gona zuwa kaasuwa ko wurin siyarwa a tabbatar da cewa an rufe su da kyau don kare su daga zafi ko kuma rana

Girman kifi daga tafkin da aka daidaita yana da matakai masu mahimmanci. Ga wasu daga ciki; na farko, daidaita tafkin kafin a fara girbi, yana da kyau a tabbatar cewa tafkin ya dace da kiwo kifi. Wannan yana nufin tabbatar da cewa akwai isasshen iska, ingantaccen ruwa da kuma abinci mai kyau ga kifin. Lokacin girbi; lokacin girbi yana da matuƙar mahimmanci, ana iya girbe kifi a lokacin da suke cikin mafi kyawun yanayi, yawanci a lokacin da zafin jiki ya dace da buƙatun kifi. Kayan aiki; ana amfani da kayan aikin girbi kaman, kamar raga ko kuma tarko don kama kifi. Yana da kyau ayi hakan cikin hankali don kada a lalata kifi ko kuma a yi musu sartse. Na huɗu, tsaftacewa; bayan girba ana tsaftace kifin daga datti ko wasu abubuwan da basu dace ba, hakan yana taimakawa wajen tabbatar da ingancin kifi. Na biyar, motsa kifi; ana motsa kifi daga tafki zuwa wurin ajiya ko kasuwa, hakan yana bu, hakan yana buƙatar a yi amfani da akwatuna ko kwantaina masu kyau don tabbatar da cewa kifin suna cikin yanayi mai kyau. Na shida kasuwanci; a ƙarshe ana siyar da kifi a kasuwa ko kuma ga masu saye wanda ke ba da daman samun kuɗaɗen shiga ga masu kiwon kifin.

Girben Masara. Girben masara yana nufin aikin girbe masara. Akwai matakai da dama da ake bi wajen girbe masara. Na farko, lokaci. Ya kamata a girbe masara a Lokacin da ganyen ya bushe kuma ƙwayoyin suna da ƙarfi, wannan yawanci yana faruwa ne lokacin da ruwa a cikin ƙwayoyin ya kai kashi ashirin zuwa ashirin da biyar. Na biyu, shiryawa. Bayan an girbe masara a tabbatar da cewa kayan aiki suna shirye. Wannan na iya zama na’urar girbewa ko kuma hannu kamar gashshu dangane da girman gona. Na uku, yankewa. Idan kana amfani da na’urar girbewa ka tabbatar da cewa an daidaita ta da kyau don yanke masara a sahun da ya dace. Idan kana girbewa da hannu, ka yanke ganyen kusa da ƙasa. Na huɗu, kulawa. Bayan yankewa kula da masaran yanan da kyau don kada a lalata ƙwayoyin a ajiye su a wuri mai tsafta don gujewa gurbacewa. Na biyar, bushewa. Idan masarar ba ta bushe ba yana iya buƙatar a busheta a ƙara fitar da ƙwayoyin wuri mai iska kuma mai kyau. Na shida, ajiya. Da zarar ta bushe a aje ta a wuri mai sanyi da kuma bushewa. Yi amfani da akwatuna ko jakukkuna ko buhuhuna masu rufewa don kare ta daga ƙwari da kuma danshi. Na bakwai, kulawa bayan girbewa. Duba masarar da aka ajiye akai akai don ganin ko akwai alamun fara ƙwari ko kuma lalacewa.

Ayyukan girban dankalin yana da matakai da dama don samun ƙyaƙƙyawan sakamako ga wasu shawarwari kamar haka: Na farko lokacin girbi ka tabbata ka girbi dankalinka lokaci da ya yi ƙyau. Yawanci ana girban dankalin hausa ne lokacin da ganyen ya fara bushewa ko kuma lokacin da ya yi sati sha biyu zuwa sha shida.. Na biyu kayan aiki, ka yi amfani da aikin da suka dace kamar su pork na dankalin ko kuma cebur wannan zai taimaka wajen cire dankalin daga ƙasa ba tare da ka lalata su ba. Na uku cire dankali, ka fara daga gefen shuka ka yi amfani da cebur ko kuma minjagara don tsaga ƙasar a hankali. Ka tabbatar ka yi hankali ka da ka lalata dankalin. Na hudu tsaftace dankali, bayan ka cire dankali daga ƙasa ka tsaftace su daga ƙura daga datti, ka guji wanke su da ruwa kafin ka ajiye don wannan na iya haifar da lalacewarsa. Biyar ajiye dankali a adana dankali a wuri mai sanyi, busasshe da kuma duhu wannan zai taimaka wajen tsawaita rayuwarsu.

ciron dankali yana bukatan tsari da fasaha mai kyau dan kaucewa lalacewan su ga wasu matakai nan na farko duba girma tabbatar da cewa dan kali sun girma sosai kafin a cire na biyu yanke ganye yanke ganye ko sanduna zuwa kusan inci daya zuwa biyu daga kasa dan taimakawa gurin sassauta kasa girbi hakowa da hankali yi amfani da teku ko kuma kibiya ko haki din hakan dankali a hankali da kulawa kada tsaga ko kuma a lalata sun a biyu daga dankali lallabawa akeyi a zare su a hankali daga kasa sa’annan akula kada a kada ko kuma ayi musu zafi na uku cire Karin kasa cire duk wani Karin kasa daga jikin dan kali tare da kulawa ba’a lalatashi kulawa bayan girbewa akwai bushewan dankali aba:r dan kali su bushe a rana ko ruwan da keda iska mai kyau dan taimakawa wajen warkarda duk wani rauni na biyu adana dankali a adana dankali a wuri mai sanyi duhu tareda kuma kyakkyawan iska dan kiyaye ingancin su

mata suna da matuƙar tasiri a wajen taimakawa a aikin gona kama daga kan share share har ma da girke girke suna amfani da kayan lambu da aka shuka don yin abinci mai gina jiki haka nan suna koyar da yara yadda ake girka abinci daga amfanin gona wanda ke taimaka musu su san mahimmancin abinci mai kyau wannan yana ƙarfafa guiwar mata a cikin al’umma da kuma inganta lafiyar iyalai har wa yau mata suna da tsarin aikin gona suna da masaniya a kan hanyoyin noma na gargajiya da na zamani suna amfani da dabaru na gargajiya don inganta amfanin gona kamar amfani da kayan lambu da aka shuka a matsayin magunguna ko kuma don ƙara shuka daga cututtuka sa’annan mata suna taimako a kasuwanci suna tamakawa wajen siyar da amfanin gona a kasuwa suna da kyakykyawar fahimta a kan kasuwancin gida wanda hakan ke ba su damar samun riba daga abincin da suka noma ba a bar su a nan ba ma mata suna taka muhimmiyar rawa wajen kula da muhalli suna gudanar da ayyukan kiyaye wa da kuma shuka itatuwa da inganta yanayin gona da ƙara albarkatun ƙasa sa’annan mata suna haɗa kai da sauran mata a cikin al’umma don samun ilimi da kuma raba dabaru wannan yana ƙarfafa guiwar juna da kuma inganta zaman tare a cikin al’umma

Buɗewar ƙasa da tsirrai yana nufin yana nufin shigar da kwari ko ciyayi, wa’yan’da zasu iyya shafar noma da tsarin halittu na halitta wannan na iyya haɗawa da kwari, ɓeraye ko tsirrai masu shigowa waɗan da ke gasa da tsirrai na asali da albarkatu. Da sarrafa shigan yana da mahimmanci a tantance katamammen kwari ko ciyayi da aka shafa. Hanyoyin sarrafawa da aka saba sun haɗa, da na farko kulawar al’adu wannan yana nufin canza hanyoyi nomadan sanya muhallin ya zama mara kyau ga kwari, canjin shuka da kuma shuke shuke na iyya, na iyya taimakawa. Na biyu kulawar halittu gabatar da masu farautar halitta na iyya taimakawa wajen sarrafa yawan kwari. Na uku kulawar kayan aiki wanna yana haɗawa da hanyoyin jiki kamar tuƙi, shinge, ko kuma cire kwari da hannaye. Na biyar gudanar da kwari na haɗin guiwa, wannan hanyar haɗin guiwa tana haɗa hanyoyin saraffawa, daban daban dan sarrafa yawan kwari yadda ya kamata yayin rage dogaro da magungunan kimiya dan yawan amfani da magungunan kimiya, yana haddasawa a rasa wasu amfanin da ya dace. Kulawa da ingattaccen tantancewa na matsalar nada matuƙar mahimmanci wajen sarrafa shigan yadda ya kamata. Idan kana da taka mammen matsalar shigan dan Allah kayi ƙoƙari wajen neman shawarwari na musamman daga masana.

intricate Ecosystem. Ecosystem mai zurfi yana nufi tsarin halittu dake haɗe da juna a cikin wani wuri. Wannan tsarin yana kunshe da dabbobi tsirrai kwayoyin halitta da kuma yanayi da wasu mahimmai abubuwan na a intricate na Ecosystem. Na farko haɗakan halitta, dabbobi da tsirrai suna da alaƙa da juna ta hanyoyi da dama kamar abinci kariya da kuma juyin halitta. Na biyu yanayi, yanayi kamar iska da ƙasa suna taka muhimmiyar rawa wajen tsarin. Yanayin na iya shafar yadda halittu ke rayuwa ko yadda suke mu'amala. Na uku samar da abinci, tsirrai suna samar da abinci ga dabbobi ta hanyar photosynthesis yayin da dabbobi ke taimakawa wajen yaɗuwar tsirrai ta hanyar fitar da kwayoyi tsirrai. Na huɗu juyin halitta, a cikin Ecosystem juyin halitta mai ƙyau wannan yana nufi cewa wasu halittu suna taimakawa wajen kula da sauran halittu, yayin da wasu na iya zama barazana. Na biyar ɗaurewa .Eco system mai ƙyau yana da ƙarfin jurewa canje canje cikin sauyin yanayi ko kuma shigo da sabbin halitta

yin magangara ko rijiya don samun ingantaccen girbi yana da matuƙar muhimmanci ga manoma da suke son inganta amfanin gonakinsu yin rijiya yana taimakawa a wajen inganta tsarin shuka yana ba da daman samun iska da ruwa da tsirrai wanda hakan ke haifar da lafiyan shuka da kuma ƙara yawan girbi a cikin wannan gabatarwa za mu tattauna hanyoyin da za a bi don gina rijiya mai inganci amfanin rijiya a cikin noma da kuma yadda wannan tsarin zai iya inganta sakamakon girbi wannan yana da matuƙar muhimmanci ga duk wanda ke da sha’awar inganta aikinsa a fannin noma don aiwatar da wannan aikin a duba wa'innan bayanai na farko zaɓin wuri ka zaɓi wuri mai kyau tare da ingantaccen ƙasa da samun hasken rana mai kyau na biyu tsaura rijiya ka yanke shawarar tsaura rijiya bisa ga girman gonan ka rijiya na iya kamawa zuwa santi mita talatin zuwa arba’in da biyar na uku hanyar yin rijiya ka yi amfani da kwalle ko kuma fatanya don gina rijiya ka tabbatar da rijiya suna da tazara mai kyau don ba wa shukan iska da ruwa isasshe na huɗu tsarin rijiya a yi rijiya a layi tare da tazara mai kyau a tsakanin ko wane rijiya don samun sarari ga shukan na biyar shuka bayan an kammala rijiya ka shuka dankali a cikin su tare da tabbatar da cewa ansa su a tsaye

Babban burin ko wani manomi ne bayan tsawon lokacin da ya shafe yanayin gona a ƙarshe ya girbe amfanin gonansa aikin girbi yana da matuƙar mahinmanci wajen samun amfanin gona ga wasu matakai da za a iya bi don tababbatar da cewa an yi girbi amfanin gona mai kyau na farko zaɓi lokacin da ya dace ka tabbata ka girbe amfanin gona a lokacin da suka kai girman da ya dace wannan yana nufin duba launin girman da kuma jijjiga amfanin gonan na biyu amfani da kayan aikin da suka dace yi amfani da kayan aiki kamar wuka ko kuma lauje domin girbi cikin sauƙi ka tabbata kai aikin cikin yanayi mai kyawo na uku girgiza amfanin go:na lokacin da ka yi girbi ka yi hankali ka da ka lalata sauran tsirrai ko amfanin gona ka yi amfani da hannu ko da kayan aikin domin ka cire su da tushe na huɗu ajiye amfanin gona a yadda ya kamata bayan ka yi girbi ka tabbata da cewa ka ajiye amfanin gona a wuri mai sanyi da kuma waje mai iska wanna ze taimaka wajen tsawaita rayuwansu na biyar binciken inganci ka duba amfanin gona kafun ka ajiye ko kuma ka sayar da su ka tabbatar suna da inganci da kuma lafiya don gudun dana sani ta wannan hanya idan ka bi matakai matakai yanda ya dace za ka yi farin ciki a yayin da kake cire amfanin gonanka bayan tsawon lokacin da ka ɗauka kana wahala.

Wannan hoto da kuke gani yana nuni da yanda mata suke bin layi-layi domin sayar da dankalinsu bayan sun girbe. Bayan girbi akwai wasu matakai da ake bi domin sayar da dankali. Na farko tsaftace dankalin, yakamata a tabbatar da cewa dankalin yana da tsafta kafin a tafi kasuwa, yakamata a wanke su daga datti dakuma gajerun ganye. Na biyu shiryawa, za a iya raba dankali zuwa cikin contena ko jaka masu kyau, domin a sauƙaƙa masu zuwa kasuwa, haka nan yakamata a tabbatar da cea suna da kyau sosai. Na uku zaɓi wurin kasuwa, yakamata a zaɓa wurin da ya shahara a kasuwanci, inda mutane suke ziyarta a kai a kai, Kaman cikin kasuwa ko kuma gefen hanyoyi, wanda yake da yawon zirga zirga na mutane. Sannan kuma ana amfani da kasha wajen sayar da gankali, akan kasa su farashi farashi, yadanganta ga wanda mutum yake so, sannan kuma asa masa farashi, yakamata a tsara farashin da zai sayar da dankali. Yi la’akari ga farashin kasuwa da kuma ingancin dankalin da ake sayarwa, sannan kuma a tattauna da abokan ciniki, idan ya isa kasuwa yana da kyau yay i magana da abokan ciniki, a bayyana masu amfanin dankali da kuma hanyoyin da za a iya bi wajen amfani da su. Kar mutum ya dinga tsawwalawa dankalin shi, domin idan yay i tsada fiye da na sauran mutane hakan zai jawo mashi ba zai samu masu saya sosai ba.

wake da abokado suna da muhimmanci sosai a rayuwan ɗan adam sannan kuma ana sarrafa abinci da su iri iri masu daɗi da kuma ɗanɗano wake da abokado suna da amfani da yawa ga lafiyan jiki ga wasu daga cikin amfanin su na farko suna gina jiki wake yana ɗauke da protein mai yawa wanda ke taimakawa wajan gina jiki da kuma gyara tsokoki abokado kuma yana ɗauke ne da mai mai kyau da kuma vitamin e wanda ke taimakawa wajan kiyaye fata da gashi na biyu kare zuciya abokado yana ɗauke da omega three faty acid wanda ke taimakawa wajan rage haɗarin kamuwa da cututtukan zuciya haka nan wake yana ɗauke da fiber wanda ke taimakawa wajan rage kwalataral na uku taimakawa narkar da abinci duka wake da abokado suna ɗauke da fiber wanda yake taimakawa wajan inganta narkar da abinci da kuma rage matsalolin ciki na huɗu ƙarin kuzari abincin da ya ƙunshi wake da abokado yana bayar da ƙarin kuzari da zai iya taimakawa ka kasance cikin shiri da kuma jindaɗin jiki na biyar ɗanɗano mai kyau haka nan suna da ɗanɗano mai kyau da jituwa wanda ke sa su su zama kyakkyawar zaɓi a cikin abinci ko a matsayin gefen abinci wannan haɗin yana da kyau don lafiyar jiki da kuma jindaɗin abincin

Girbin dankali yana da matuƙar mahinimanci a harkan noma wannan tsari yana ɗauke da matakai da dama tun daga shuka har zuwa girbi wanda ke bada daman samun ingantaccen anfanin gona a cikin wannan bayani za mu duba lokutan da ya dace a girbe dankali hanyoyin da za a bi wajen girbin su yadda za a tsaftacewa ko kuma hanyoyin adanawa da siyarwa wannan zai taimaka wajen sanin ingancin wannan lokutan da dankali zai iya zama lafiya na farko lokutan girbi yakamata a girbe dankali a lokutan da ganyensu suka fara canza launi ko kuma lokutan da suka kai girman da ya dace wannan yawanci yana faruwa ne tsawon watanni uku zuwa huɗu bayan shuƙa na biyu hanyoyin girbi ana iya anfani da kayan aikin hannu kamarsu me ƙunshi ƙwarya guda maigyara da sauransu hakan nan yana da kyau a yi a hankali kar a lalata dankalin yayin girbi na uku tsaftacewa bayan an girbe dankali yana da kyau a wanke su daga dati da ƙasa wannan yana taimakawa wajen inganta tsawon lokutan da zai iya zama lafiya na hudu adana dankali bayan tsaftacewa yakamata a’adana dankali a wurine me sanyi ku busashshen wuri wannan zai taimaka wajen hana su lalacewa da wuri na biyar kasuwanci idan mutum yana son sa'ida dankali yana da kyau ya tabatar da cewa yana da inganci da kuma kyau hakan nan yana iyayin talacetalacensu ta hanyanyin yin anfani da kafofin sada zumunta ko kuma ziyartan kasuwanni

A cikin ƙauye ana shirya karin kumallon safe iri-iri, ya danganta da yanayin samun mutane ko kuma abunda suka fi sha’awa, amma dai a kowani gida anayin abinci da safe domin karyawa ga wasu matakai da za a bi don tsara ingantaccen shirin girki na safe, na farko, shirya kayan abinci, ki fara tattara dukkanin kayan abincin da za kiyi amfani dasu, idan kina da kayan lambu ko tumatir, ki tabbatar sun kasance a shirye, na biyu, tsarawa, idan kina da dankali ko wasu kayan lambu, ki wanke su, ki tsara su acikin wasu kwanuka masu kyau, ki cire datti, sannan ki tsaftace su, hakan yana da muhimmanci sosai. Na uku, girkawa, ki tanadi tukunyar ki mai kyau, da kuma murhun da zakiyi amfani dashi, yawanci ƙauye ana amfani da murhun itace ne, da kuma tukwane masu ƙafafuwa domin yin abinci, na huɗu na uku, ki zaɓi abincin da kika fi so, kuma kike da tishi, kamar dankali ko kuma ƙwai, na huɗu, sanya lokaci, sanya lokaci dai-dai wanda zai isheki dafa abinci, misali idan ƙwai zakiyi zai ɗauke ki minti biyar ne, idan kuma gwaten dankali ne zai iya ɗaukar ki minti goma zuwa zuwa sha-biyar sai kuma zuzzubawa a kwanika, shi ne na biyar. ya kasance bayan kin gama, kin zuzzuba a kwanika kin zuzzuba a kwanika ko ƙwaire, ya danganta da yanayin abunda kuke amfani dashi a ƙauyen ku, sai na shida kuma na ƙarshe, tsaftace kayan girki, kada ki manta da tsaftace wurin da kika yi girki da kuma wanke dukkanin kwanika da kayayyakin da kika ɓata.

Yana da matuƙar wahala gudanar da girki tare da jariri amma duk da haka iyayenmu a nahiyar afirka suna da matukar ƙoƙari a wannan fanni ga ƙarin bayani kan yadda uwa za ta gudanar da abinci da jariri a bayanta, na farko shirya kayan abinci na iya farawa da tattara duk kayan abinci da za ta yi amfani da su wannan yana da ƙyau don gujewa ɓata lokaci wajen girki na biyu kuka da jariri yana da muhimmanci a kula da jariri a wurin girkin uwar na iya amfani da riga mai ƙyau ko kuma amfani da kayan haɗi a tabbatar da cewa jariri yana cikin kwanciyar hankali na uku girkawa uwar na iya yin amfani da hanyoyin mafi sauƙi da sauri don girka abinci. Misali za ta iya girka abinci mai sauƙi kamar shinkafa kuma ta yi amfani da Kayan lambu da aka dafa a baya. Na huɗu tsaftace wuri, bayan ta gama uwar na iya tsaftace wuri tare jaririnta na baya don tabbatar da cewa suna ciki tsafta. Na biyar ba wa jariri abinci don jariri idan jaririn yana da watanni masu ƙyau uwar na iya ba shi abinci mai lafiya wanda aka shirya wanda zai taimaka wajen gina Lafiyarsa. Wannan hanyar na iya zama mai ƙyau wajen haɗa zamantakewa da jariri da kuma ayyukan yau da kullum

Gina tafkin halitta da kiwon kifi, talwaɗa yana da matukar amfani da fa'idoji da dama, akwai matakai da za a iya bi. Na farko zaɓi wurin tafki, ka zaɓi wuri mai ƙyau wanda yake da isasshen ruwa da kuma ƙyaƙƙyawan yanayi wurin ya kamata ya kasance da iska mai ƙyau da hasken rana. Na biyu gina tafki, a gina tafkin da ya dace da girman da kake son kifin ka tabbatar da cewa tafkin yana da zurfi da isasshen fili don kifin su yi yawo. Na uku cika tafkin da ruwa ka cika tafkin da ruwa mai tsafta ,a yi amfani da ruwa daga tushe mai ƙyau ko daga ruwan sama. Na huɗu shuka kayan amfani, ka shuka kayan amfani gona a gefen tafkin don samar da abinci da Kuma ingantaccen yanayin ruwa. Na biyar kula da kifin ka kuma tabbatar da cewa kana kula da kifinta hanyar ba su abinci mai ƙyau da kuma duba lafiyarsu a kai a kai na shida tsaftace wurin ka tabbatar da yana da tsafta tafkin da guje wa yaɗuwar cututtukan da kuma inganta yanayin kiwon kifin. Wannan hanya na iya taimakawa wajen samun ƙyaƙƙyawan sakamako na kiwon kifi tarwaɗa a cikin tafkin halitta

Babu abinci ga malalaci wannan magana haka take yana nufin cewa dole mutun ya yi aiki don samun abinci, ga hanyoyin da za a bi wajen yin shuka shirya Kayan aiki ka tabbatar da cewa kana da dukkanin kayan aikin da suka dace kama daga kan fatanya da kayan kaftu iri da kuma sauransu. Na biyu zaɓi kayan shuka ka shuka irin shukar da kake son yi, misali: dankali da dankali turawa da kuma doya da kuma shinkafa ko masara. Na uku shirya ƙasa ka yi amfani da hanyar yin kunya ko kuma kaftu ko kuma yin tudu a cikin ƙasa don inganta hanyar wucewar ruwa cikin tsari na ƙasa. Na huɗu shuka kayan, ka shuka kayan a cikin, ka shuka kayan a cikin ruwan da aka shirya ka tabbatar da cewa suna da isasshen tazara don su girma da ƙyau. Na biyar kulawa da shuka, kulawa da shuka ta hanyar ba su ruwa a kai a kai da kuma magunguna idan akwai cututtuka da kuma cire ciyawa marasa amfani. Na shida ɗauko hanya idan lokacin girbi ya yi ka tabbatar da cewa ka girbe a lokacin da ya dace don samun ingantaccen sakamako. Ta wannan hanyar za ka iya samun amfanin gona mai ƙyau ka inganta rayuwar ka.

Ƙwayar kwakwa tana da matukar amfani a fanni noma mai ɗaurewa, ana iya samun mai daga ƙwayar kwakwa da ke da amfani a fannin abinci da kuma masana'antu. Haka nan kuma shuka kwakwa tana taimakawa wajen inganta tsarin ƙasa da rage gurɓacewar yanayi. Amfanin noma ana amfani da kwakwa wajen samar da abinci ga dabbobi kuma ana iya amfani da ita wajen samar da kayayyakin gona Haka kuma ana iya amfani da ƙwayar kwakwa wajen inganta lafiya ƙasa da yanayi. Ƙwayar kwakwa tana da matukar amfani a fannin noma da kuma masana'antu, ana amfani da ita wajen samar da mai wanda ke da amfani a cikin abinci da kuma fannin gini. Haka kuma shukar kwakwa tana taimakawa wajen gyara ƙasa da rage gurɓacewar yanayi. Ƙwayar kwakwa tana da matukar amfani, ana amfani da ita wajen samar da manja. Haka nan ana shukar kwakwa tana taimakawa wajen tsarin ƙasa da rage gurɓacewar yanayi

Wannan wannan hoto da kuke gani, yana nuni ne yanda ake cire manja daga jikin itatcen manja. Tsarin sarrafa manja, tana da matuƙar muhimmanci domin tana bayyana yadda ake samun manja daga ‘ya’yan itacen manja. Har zuwa lokacin da aka shirya shi don amfani. Manja yana daga cikin mayuka masu amfani a Nijeria da sauran ƙasashen Afirika, kuma yana da matuƙar amfani a cikin girki. A cikin wannan gabatarwa za mui duba kan matakan da ake bi wajen sarrafa manja, daga tattara ‘ya’yan itacen har ya zuwa adanawa, tare da bayyana kowane mataki a cikin tsari. Wannan zai taimaka wajen sani yadda ake sarrafa manja da kuma yadda ake inganta shi. Da farko ana tattara ‘ya’yan itacen kwakwan manja, ana faraway da tattara ‘ya’yan itacen daga bishiyoyin kwakwan manja. Wannan yana faruwa a lokacin da ‘ya’yan itacen sukai kyau, wanda yawanci suna faruwa a cikin watannin rani. Na biyu wankewa bayan an tattara ‘ya’yan itacen, ana wanke su daga cire datti da sauran abubuwa marasa kyau. Na uku dafawa, ana dafa ‘ya’yan itacen a cikin tukunya mai zafi. Wannan matakin yana taimakawa wajen fitar da manja daga jikin ‘ya’yan itacen. Na huɗu bayan dafawa, ana niƙa ‘ya’yan itacen ko kuma a daka a cikin turmi, wannan yana taimakawa wajen raba man da sauran abubuwa da ‘ya’yan itacen ke ɗauke da shi. Na biyar ana tace man da aka samu domin cire duk wani datti da ya maƙale a jiki. Wannan yana tabbatar da cewa manjan yana da tsafta da kuma inganci. Na shida bayan an tace man, ana adana shi acikin kwantena masu kyau da za su kare shi daga gurɓataccen yanayi.

Ɓangaren karban haihuwa a asibiti suna ƙara inganta da kuma ba da shawarwari a kan shayar da nonon uwa da kuma tallafi na madara da za a iya amfani da ita domin inganta lafiyar jariri. Ta hanya ta farko shi ne, tara iyaye tare da yi masu bita akan abun da ya shafi yadda ya kamata ma su shayar da nonon wato su a jiye yaron a yayin shayar da nonon uwa da kuma yanayin yadda ya kamata su ba yaron nonon a lokacin da yake tsotsa sannan kuma suna ba da tallafi na wasu irin madara da kuma wasu kayan da irin na ciye-ciye da ake ba yaron a matsayin shi na jariri wanda za su taimaka mai wajen inganta garkuwar jikin shi domin kara lafiya.

Cire fatar rogo na iya zama mai wahala saboda fata ne mai ƙarfi da kuma faiba. Ga wasu hanyoyin da za su taimaka wajan cire fatan cikin sauƙi da kuma lafiya. Hanyoyin cire fata. Hanyan tafasa rogo a cikin ruwa na tsawan minti goma zuwa sha biyar don tai laushi bayan haka, a tsane sannan a bari ta huce fatan za tai sauƙin cirewa. Hanyar gasawa. A gasa rogo a kan wuta ko a cikin tanda mai zurfi kimanin ɗari huɗu zuwa ɗari biyu digiri, na tsawon mitina goma ko sha biyar. Zafin zai taimaka wurin sakin fatar. Hanya ta uku hanyar gogewa. Yin amfani da wuƙa mai kaifi ko na’urar goge kayan lambu don goge fatar. Farawa da ɗaya daga cikin gefen, sannan a cigaba da zagaya rogon. Tsaron lafiya a sanya safan hannu. Rogo na ɗauke da sinadarin sinide wanda zai iya zama mai guba. Sanya safan hannu zai kare fatar ka daga waɗannan sinadarai. Na biyu yanke daga jiki. Lokacin da kake amfani da wuka ko yaushe yanke daga jiki don gujewa haɗari. A yi hankali sosai don gudun kar mutun ya yanke hannunsa. Na uku cire fata a ƙarƙashin ruwa mai sanyi. Cire fata a ƙarƙashin ruwa mai sanyi na iya rage haɗarin kamuwa daga cutar sinadarin sanide. Ka tuna ko yaushe ka tuna ko yaushe ka yi amfani da rogo cikin tsaro, kuma ka dafa shi sosai don gujewa hadari na lafiya.

Wannan bayanin dangane da abun karyawa guda uku ne masu kyau da ƙara lafiya, a ƙasa ta Najeriya. Na farko akwai kunu da ƙosai, kunu da ƙosai suna da kyau da protein da kuma vitamins. Na biyu cincin tare da 'ya'yan marmari kaman ayaba, lemu, da kuma mangwaro, suna da kyau da carbs da kuma ƙara lafiya, sannan kuma akwai fiber a tattare da su. Sai na uku akwai ƙwai tare da biredi da shayi, suna da kyau da protein tare da maiƙo da, kuma complex carbohydrate. Ga ƙarin bayani dangane da kowannensu. Na farko kunu da ƙosai, kunu da ƙosai suna da sinadaran gina jiki da suka haɗa da protein daga wake, wanda ke taimakawa wajen gina jiki da kuma ƙarfafa tsokoki. Kunu kuma tana ɗauke da carbohydrate wanda ke bayar da kuzari, haka nan kuma kunu tana taimakawa wajen sauƙaƙa narkar da abinci, saboda tana da launin ruwa da aka jujjuya wanda ke taimakawa wajen inganta narkewan abinci. Na biyu cincin tare da kayan marmari. Cincin yana da kyau a ce tare da kayan marmari da kuma gyaɗa saboda suna ƙara sinadaran gina jiki, kayan marmari suna bada vitamin da antioxidant wanda ke taimakawa wajen kare jiki daga cututtuka, gyaɗa kuma suna ɗauke ne da healthy fattens da kuma protein wanda ke taimakawa wajen ƙarfafa jiki da kuma bayar da kuzari mai ɗaurewa. Na uku kuma ƙwai tare da shayi da biredi. Ƙwai yana ɗauke da protein mai yawa da vitamins musamman b complex da kuma d wanda ke taimakawa wajen inganta lafiyar fata da kuma gashi.

kamar dai yanda kuke gani a cikin wannan hotuna ɗauƙan kayan karin kumallo ne na Naijeriya. Akwai kunu da ake kira da koko, wasu gidajen sun fi so su karya da kunu a kowace safiya, wasu kuma suna haɗa kunu ne da ƙosai ko kuma wani na’u in abinci na daban. A yayin da wasu kuma suke sha’awan su ci shiŋkafa haɗe da kayan lambu da soyayyiyen ayaba na filanten. ko wasu matan cikin ahali suna iya ƙoƙarin su wajen ganin su birge iyalansu da abinci masu daɗi da ɗandanu. Suna tashi da sassafe domin gudanar da wannan girki, don masu gidansu su samu su ci, su ƙoshi, su samu ƙwarin gwiyawan fita neman na kansu. Burin kowace mata ne ta ga ta birge ‘ya’yanta da me gidanta kuma da abinci na karin kumallo, ta wannan hanya ne za su samu ƙarin lafiya da kuma ƙarin kuzari, da za su iya fita. Mazaje su nemo kayan abinci gida. a yayin da yara kuma za su tafi makarantunsu cikin nishaɗi da lafiya, su samu su yi karatunsu cikin kwanciyan haŋƙali.

Shuke-shuke suna da matuƙar mahimanci a cikin yanayin duniya, suna bayar da iska mai kyau, tsarkake ruwa, da kuma samar da abinci ga mutane da dabbobi. Ga wasu ƙarin bayani game da shuke-shuke masu mahimanci: Na farko, kayan lambu: Kayan lambu suna da matuƙar amfani wajen samar da abinci mai gina jiki. Sun haɗa da tomata, karas, da kuma lemun tsami. Kayan lambu suna ɗauke da biytamins, miniralas, da kuma fayba, wanda ke taimakawa wajen inganta lafiyar jiki. Na biyu, shuke-shuken itace: Itace suna ba da kayan itace dake da kyau ga lafiyar jiki. Misali, tuffa yana ɗauke da antizafza, da kuma fayba, wanda ke taimakawa wajen rage haɗarin kamuwa da cututtuka. Na uku, shuke-shuken magani: Wasu shuke-shuke suna da amfani wajen magance cututtuka. Misali, ganyen mint yana da ƙyau wajen sauƙaƙa ciwon ciki, da kuma inganta narƙewan abinci. Na huɗu, shuke-shuke masu kyau: Shuke-shuke kamar fure suna ƙara kyau ga muhallin mu, da kuma suna taimakawa wajen inganta yaayin iskan da mu ke shaƙa.

Gulusun na shuke-shuke na nufin lokacin da fure ke bayana ko kuma ya fara fitowa. Wannan yana faruwa ne lokacin da shukan ya kai matakin girma da ta dace, wanda yawanci yana faruwa a cikin yanayin mai kyau, da kuma lokacin da shukan ta samu isashshen ruwa da abinci. Furanni suna da matuƙar mahimanci wajen jawo hankalin ƙwari masu folinashon kamar zuma, da sauran ƙwari wanda ke taimakawa wajen samar da itatuwa, da kuma ingattatun shuke-shuke. Gulusuf na shuke-shuke yana da matuƙar mahimanci a cikin tsarin halittu. Yana faruwa ne a lokacin da shukan ta kammala matakai da dama na girma, wanda aka saba da shi a lokacin bazara ko lokacin zafi, bisa ga nau'in shukan. A lokacin bulusum, shuka ta fitar da furanni wanda ke da launi, da ƙamshi mai ƙyau. Wannan yana taimakawa wajen jawo hanƙalin ƙwari wanda ke taimakawa wajen samuwar ‘ya’yan itatuwa. Haka nan, furanni suna da matuƙar amfani wajen jawo hankalin dabbobi, da mutane, da sauran halittu.